li gën mooy que nerica mën na fa adapté mais li gën mooy suuf su xaw a woyof pas suuf su dëgër mais suuf su xaw a woyof boo xam ne vraiment <hesitation> ndox mi bu ñëwee vraiment mën na may may kii bi ndox mais mën na ko gàncax mën na am ndox mais tamit du du du du du du poser beaucoup de problème donc suuf su profond maanaam bëriwul xeer bëriwul gàllankoor kon loolu mën nga ci jàngat ne mën na tamit adapté si suuf soo xam ne comme man comme ceeb day adapté foo xam ne ndox la am comme boo ko génnee si biti tamit boo amee ñaari suuf soo xam ne bii moo gën a bëri suuf bii moo gën a bane doon ceeb bi da nga koy def foo xam ne moo gën a ba moo gën a bane ndaxte boo fa defee leneen lu dul ceeb donc ci gàttal daal nerica bi mën na nekk si kaw foo ma <noise> foo xam ne gerte la woo wala ñebe la woon wala dugub la woon waaw
<hesitation> tey tey <noise> bu énu waxee ne <hesitation> baykat yi <noise> ñi ngi laajte ndax ma dem ci tool yi wala kon ni nga ko waxee léegi ñetti weer yi <hesitation> ba nii tey mën nañu gis ne am ñoo xam ne suñu dëkkandoo ñoo xam ne ba léegi jiwu ñu dañu daan xaaraale ndox mi <inhales> mais yow sànq yaa ngi doon wax ne mën nañu ji di xaaraale am waaye nag daf am ay semence yoo xam ne da ngay didi nga di nga ko pré précisé maanaam si wàllum gerte mboq moom bokku ci dugub mën na bokk na ci ñaar ñooñu gerte dugub ak ceeb
ak ceeb
ak ceeb ñett yii moom mën nañu ko ji waaye lu ax <noise> fi mu nekk nii si <hesitation> loolu nag <hesitation> mboq mënuñu ndax mboq <hesitation> lu tax
parce que parce que lu tax ndaxte <hesitation> yeneen xeet yi dèjà ñoo gën a ñoo gën a soxla nawet bu gudd ba pare ñoo gën a soxla ndox mu bëri kon tey jii nii du ma ne mboq wala basi bu ko kenn ji dama ne loolu dafa nekk boo amee gàllankoor mën na xaar mën na xaar mais tey jii ñun conseil bi ñuy joxe ANCAR mooy bépp xeetu mbay boobu boo bëggoon ndax te jiiróo la jël mais dañu ne su fekkente ne da nga am juróomi xeetu bay yoo xa yooy bay bu fekkente ne xam nga mënoo bayan mënoo jiwandoo ñëpp
mënoo dée déedéet
priorité maanaam li nga war a njëkk a def mooy gerte ak dugub ak ceeb waaye nag su fekkente ne yow yooyu yëpp bayoo ko mën nga bañ a xaar yow mboq ngay bay jiyal sa mboq da fa da fa am question bu am solo bi nga waxoon mooy <hesitation> est ce que da ñuy da ñuy jékki-jékki rek ji wala da ñuy xaar loolu bokk na ci lu lu gënn a gàllankoor baykat maanaam su fekkente ne xamoo ndax ndox mi nawet la wala du nawet kon léegi ñun wax nañu la ne début juillet bi ndox bu ñëwee bu ñëw <noise> bu tooyee rek mën nga ji ndax nawet bi nawet bi dugg na bi beneen caractéristique bi ci am solo mooy dafa am lu tubaab di wax pluie utile pluie utile mooy ndox bi est ce que bàq bi tooy na tooyaay goo xam ne mën na tax ba gàncax gi sax maanaam sa suuf normalement tubaab dafa ne bu amee 15 milimètre ci taw mën nga ji 15 milimètre moo boo jëloon benn mètre carré nga sotti ci 15 litres ndox nga bàyyi ko <hesitation> 3 heures de temps boo gasee xóotay bi ni mu toll si suuf pour loolu loolu mën na la jiyal gàncax maanaam 15 milimètre pluie utile mën nga ji sa gàncax donc jaratul baykat bi di naan <breath> bàq bi tooyagul wala ndaxte ndo taw bi léegi jiiróo la yow boo amee sa semence rek bu tawee rek li ci gën parce que perte campagne moo gën a métti perte jiwu jiwal bu saxul bu baax bu tawaatee nga jiwaat moo gën ngay ngay xaar ngay xaar ngay xaar finalement nawet bi daal di di la tardé nga perte lépp li nga li nga doon am waaw ci loolu aussi mën naa ubbi benn brèche mooy que tey baykat bi pour nga mën a aar sa bopp ci wàllu mbay c' est dangereux nga def li ñuy wax monoculture monoculture nga ne man ceeb rek laay bay wala man mboq rek laay bay da ngay war a def li ñuy wax la diversification mën na war nga mën ci même parcelle bi il faut nga yaat nga nga def xeet yu bëri mu am gerte am mboq am basi am lii am lii ndaxte lii bu ñorul lii ñor lii bu baaxul lii baax pour nga nekk en sécurité alimentaire waaw
<inhales> <hesitation> monsieur Tall <noise>
waaw
<hesitation> defe naa ne damay delluwaat tuuti ci ginnaaw maanaam dama bëgg comme ni tubaab ni mu ko waxee dama bëgg définir ñu ANCAR <hesitation> ndaxte dañuy ne ANCAR ANCAR ANCAR ANCAR waaye ANCAR ndaxte benn liggéey kese la maanaam ci wàllum <hesitation> suuf si la wala <hesitation> na gën di gestu ci <hesitation> yu bëri fànn yu bëri yoo xam ne bu dul suuf kese rek <hesitation> taxawaayu ANCAR dëggantaan dëggantaan dañ bëgg naa foofu tamit ñu delluwaat ci
<hesitation> <hesitation> macha allah monsieur Sow ah question bi moom neex na ma lool <laughs> ndaxte sànq ba léegi
waaw
baykat bi la ñu doon wax
waaw
waaye nag léegi ñëw nañu ci ANCAR
<laughs> waaw dama gis ne da ngaa xaajale suñu waxtaan wi <laughs> donc war nañu dugg balaa ñuy jeexal <laughs> li nga wax dégg ma nee na ANCAR la nekk ANCAR la nekk waaw lan mooy ANCAR mais il faut ñu expliqué ko lan mooy tamit ANCAR tamit
voilà macha allah
waaw
ba heureusement ñu bëri xam nañu ANCAR ci àll bi ku xamul ANCAR rek ci dëkku taax yi nga nekk mais dans le monde rural tey ñu bëri xam nañu ANCAR ANCAR mooy agence nationale de conseil agricol et rural maanaam mooy kuréel goo xam ne mooy nekk ci wetu baykat bi du indaale benn programme du indaale dara mais moom disponibilité lay indaale ak xam-xamam mu déglu baykat bi moom ak baykat bi ñooy fanaandoo ñooy yendoondoo ñooy lekkandoo ñooy naandandoo nos agents sont dans les communes kon soxla baykat bi lépp luy agriculture luy élevage lépp luy koom-koomu àll mën nga ko déye ne ko man diw kon mën na nekk suuf mën na nekk gàncax mën na nekk àll mën na nekk <hesitation> nag mën na nekk xar mën na nekk si wàllu njaay yow daal yaa ngi yëngatu ci àll bi sa jafe-jafe mooy lii nga ñëw déye ko ko kon ANCAR li koy wutale ak yeneen service yu fi doon mooy souvent ay projet programme dañu doon indaale seen programme ne baykat yi lii de ñun ñoo leen ko indil ku mu neex jël ku mu neex bàyyi waaye bii moom non non ñun ANCAR comme conseil agricol la da ngay ñëw ci nekk nekk ci wetu baykat bi c' est sur demande maanaam c' est un peu comme le medecin boo xam ne mu ngi ci bureau am xam nga doo gis ci medecin bu dem ci kër yi di naan lan moo leen yow yaa xam li lay métti nga dem ci medecin bi mais boo ñëwee nag dina la diagnostiqué boo ñëwee nag agent ANCAR bi doo ñëw rek ne ko man nangam mooy sama problème mu yem ci dafa am lu ñuy wax la reformutaion de la demande day ñëw nga ne ko man ah sama am-am bi ci wàllu mbay daa wàññeeku mu ne la loo doon bay
RTS Tambacounda <noise> ah waaw dem na waaw xam naa dina ñëwaat 33 981 29 31 waaw monsieur Tall
nga ne ko baykat bi ne la man <hesitation> ndawu ANCAR bi man daal dama am wàññeeku si sama mbay daan naa bay mboq daan naa am <hesitation> ñaari tonnes léegi daal ci sama parcelle bi amatuma lu dépassé benn tonne damaa am problème xaw ma nan laay def waa ji du yem rek ci wàññeeku rek mu ne la defal lii ak lii day ànd ak yow xool parcelle bi <noise> waxtaan ak yow yan xeetu mbay ngay bay kañ nga koy ji naka nga koy jiyee foo jëndee jiw bi est ce que jiw bu baax la bu dee jiw bi baax na est ce que jiw bi aussi temps bi muy jël <hesitation> guddul bu fekkee ne loolu yëppbaax na mu xool est ce que parcelle bi mu koy def est ce que suuf soosu moo moo ci war a dem bu fekkente ne suus si baax na est ce que yow normalement <hesitation> soo ñëwee waxtu bi nga ko war a jiyee nga koy ji est ce que boo ko jiyee tamit engrais bi nga ciy def est ce que baax na finalement mën ngeen dem mu gis ne yow wax dëgg yàlla am nga jiw bu baax <noise> am nga parcelle bu baax ndeketeyoo engrais bi ñu ciy def nim koy defee moo baaxul mu ne la nag yow sa gàllankoor mooy xeetu engrais bi nga ciy def wala sa gàllankoor mooy lii wala sa gàllankoor mooy lii mu reformulé mu daal di la ci jàppale nag ne ko saafara si nag nii ak nii nga koy defee <noise> waaw
<hesitation> monsieur Tall ba tey ANCAR <noise> wax nga ñu taxawaay ANCAR <inhales> li muy sumb waa li muy laaj waaye nag ANCAR ci boppam ndax léeg-léeg di na jóg dem nemmeeku ji maanaam baykat yi képp koo xam ne ci suuf lay liggéeyee rek ndax ANCAR dina ko def waaw
waaw doo ANCAR <noise> <hesitation> du tëb tëb rek dem seeti baykat yi la plus part du temps tey jii boo jëlee Tamba ñi ngi ci <hesitation> juróom(ñaari communes ñu ngi Puloor ñu ngi Kotiari ñu ngi Dialokoto ñu ngi Misira ñu ngi <hesitation> Kusaanaar ñi ngi Sinthioumalem ñu ngi Koupentoun ñu ngi Maka kulibantang mu nekk ay communes yoo xam ne pour le moment ANCAR foofu lay yëngatu donc commune quart bi maanaam le conseil agricol bi fa nekk moom dafa nekk à la disposition des producteurs maanaam ku am soxla mën nga ko ko déye léeg-léeg nag mu am ay programmes yoo xam ne day invité ñu bëri informé leen ma jox leen benn exemple lundi bii di ñëw rek war nañu mën a formé ñaari téeméer ak juróom-ñeenti nit ak benn ñaari téeméer ak juróom-ñeenti nit ak benn ci nan ci itinéraire technique naka la ñuy bayee ceeb mboq gerte ñebe ak yu ak yu demee noonu kon xam nga mbooloo boobule su ngeen ko dajalee ngeen glissé waale ci information climatique changement climat yi ak nangam nangam comme day nekk information bu yaatu kooku ñooñu ay relais la ñu dañ leen di tuddee relais ndaxte boo ko formé da nga koy naan soo ñïbbee groupement bi la yebal danañ leen di informé donc ñun noonu la ñuy procédé léeg-léeg nga def ko ci dëkku taax yi ci ville bi léeg-léeg sa commune nga dajale ñu bëri ay ateliers d' information et de sensibilisation wala atelier formation maanaam information mooy le dafa am lu xew loo leen bëgg a jottali wala dafa am loo xam ne énoom ñoo la ko jox mais dafa war a yaatu nga dajale leen ci benn atelier informé leen sensibilisé leen wala dafa am xarale gu bees wala gis nga ne am na xam-xam boo xam ne ñoom war nañu ko mën a jot pour mu gën a yombal seen liggéey nga dajale leen ci atelier yu bëri nga informé leen sensibilisé leen waaw
<inhales> <hesitation> monsieur Tall comme dugg naa ci biir ANCAR te du ma génn te fekkee nag laajuma <hesitation> monsieur Tall ingénieur la <hesitation> ingénieur * bi nga comme bi nga commencé ak léegi <coughs> ndax gis nga am ay suuf maanaam ci parties yoo xam ne ci suuf si <breath> mu jaaxal la trop bi nga ko commencé nekk ingénieur ba ni tey <inhales> ndax am na suuf soo xam ne jaaxal na la def nga ci étude ba ni tey mën ngaa xalaat ne étude boobu am na lu ci des
<hesitation> <hesitation> voilà merci monsieur Sow bon <hesitation> man ingénieur laa mais ingénieur travaux des eaux et forêt donc <hesitation> sama xam-xam demul ci analyse suuf donc ci àll la gën a la gën a màcc waaye nag question bi nga ma posé tamit question bu am solo la suuf su ma jaaxal dëgg-dëgg parce que du Tamba laa commencé ñëwoon nañu <hesitation> nekkoon naa Ndiarème Ndiarème suñu zone bi ñuy intervenir ba ay côté <hesitation> Niakhare ci Fatick bi la bokk mu am ay xeetu suuf soo xam ne suuf su bëri xorom la boo ci indee xarele boo xalaat rek ci wàllu réglé xorom si du dox du sotti mu nekkoon lu ñu jaaxal ñu waxtaan ci ak ñu bëri xam nga solution bi fan la jógee dañu jékki-jékki rek benn baykat ne ñu mal daal gis naa gis nga xollitu gerte sama papa loolu la doon jëfandikoo amatuñu benn problème ñu dem ci toolam énu gis ne moom xollitu gerte yi laay sotti ci tool bi mu daal di labouré affaire yiy dox ñu jaar fa nag ñu xam ne kon xam-xam warul jógee ci ingénieur yi rek dem ci baykat yi mais aussi baykat yi am nañu connaissance endogène yoo xam ne mën na ko jëfandikoo effectivement daan nañu am problème yu mel noonu mais yi si gën a bëri dañuy d' abord njëkk a réfléchir ak baykat bi ba ñu am des solutions endogènes su amul solution endogène rek ñu jéem a wut yeneen solutions voilà
<hesitation> monsieur Tall <hesitation> ni ngay en tant que ingénieur eaux et forêt tey gis nañu ne àll bi tey moom daanaka mën nañu wax ne démb garab yi amoon amatul <noise> ndax du gàllankoor
waaw gàllankoor dëgg la monsieur Sow bokk na sax loolu yëpp loolu rek mënoon na motoon na émission xam nga sànq da nga ma laajoon nan mooy mécanisme d' adaptation et mécanisme d' aténuation maanaam tey changement climatique maanaam coppite gi ñu seetlu ci jawu ji ak jafe-jafe yi mu àndal yëpp garab rek <noise> moo ko mën a wàññi li si gën a bëri garab bokk na ci li ko gën a mën a wàññi maanaam tey jii boo jëloon àll mu am ay garab xam nga garab particularité bi mu am mooy <hesitation> yow yaa ngi noyyi yéen ñaar yéen a bokk ngelaw gi yow li ngay nooyi li ngay nokki ak li ngay li ngay li ngay noy ak li ngay génne dafa xaw a juyoo ak garab yow sooy dugal ngelew maanaam sooy noyyi yow oxygène ngay jël sooy nokki sooy génne ngelaw bi garab nag contraire bi lay def moom CO2 bi lay jë moom lay noyyee moom lay dundee léegi nag gàllankoor bi gën a mag ci gaz yi CO2 ci la bokk mooy les gaz à effet de serre léegi nag gaz à effet de serre yooyu fan lay jógee

mi ngi jógee ñun ci suñu activité maanaam daay bi ñuy taal oto yu màgget yi ñuy yor ak yeneen xeetu activités donc day génne gaz boo xam ne boobu mooy CO2 léegi nag gaz boobu su génnee foo xam ne bëri na ay garab garab yi dañu koy capté kon changement climatique bi du am effet yu bëri waaye nag léegi contarirement jëlal milieu boo xam ne amatul garab ce qui veut dire gaz yooyu yëpp ci jawu bi lay dss tàngoor foofu lmay gën a méttee non bi foofu lay wàññeekoo problème bi foofu lay gën a bëree kon tey garab mooy saafara numéro un contre les changements climatiques
<hesitation> <hesitation> <breath> <hesitation> ci loolu nag garab ba tey <hesitation> bu dee ci wàllum dundin doomu aadama am na jàppalante boo xam ne dina ci jàppale doomu aadama <inhales> bu dul sax ci dundin <noise> mais boo xoolee ker gi sax ker ker sax defe naa ne am na lu gë lu ci gën a bëri
oui
ndax doomu aadama boo boo nekkee ci naaj nga jug toog ci taatu garab ci ker gi ndax loolu am na impact wala amul impact
amul benn imp am na benn impact bu rëy a rëy xam nga dañu ne <hesitation> changement climatique bu ñëwee dama bëggoon nit ñi adapté wu ci changement climatique xam nga dama bëggoon nit ñi xam aussi suñu mbokku baykat yi xëy na demuñu école mais dañu intelligents dañu muus te dañu mun capté xam nga yu si gën a bëri ku munul bind day gaaw a capté moo tax ñun ANCAR dañuy faral termes yu bees yi dañu koy répété répété waat de sorte que ñu capté ko bu ñu ubbiwaatee rajo dégg nit wax changement climatique ñu xam ne lii nangam